looso loosoho yaa manchi beetti babbaxeewo garinni loosannoricho ikkanna mitte maatesi woy umosinno hakkiinnino sae babbaxeworicho egenno afirate loonsannire ikkara dandaanno

odoo odote yineemmoti yanna yannatenni marichi kalaqamannoronna konni albaanni kalaqame sainoronna hiittoonni kalaqaminoro buuxatenno ikko woy afate lowo horonna lowo ogimma uyitannote

godo'le godo'le godo'linanni woyte babbaxitinno owaante gidoseenni afi'nanni uytanno owaante giddo godo'le mimmitu ledo boohaarranninna hattono hagiirre karssinanni godo'linanni

muronna laalo muronna laalote yinannirichi giddose babbaxitinno mannaho xagichimmate xaqqa'mateno ikko hattono mannu muronna laalo gamba asse dikko fushshiro babbaxitinno eo afirate lowo horo uyitanno

Afantinno gashshaanonna annuwa, kuri afantino gashshaanonna annuwu babbaxewo garinni tini baatto wole baatto ledo qassisattanokki woyi giwantanokki assittanni uminsanni babbaxinore fulittanni afantanni leellittanoreti konnira afantinori mite baattoha dhaggese xawisannoreti.

Minenna gallanni mine, kuni minunna gallanni mini manchohono ikko hattono babbaxxino mini saada lowo kaa'lo aanno, minunna gallanni mini mannano ikko babbaxxitino saada ikko wole wole uduunnicho horonsirate xaqqamanno.

Safote latishsha ,safote latishshati yine woshshineemmori mittoricho haaro kalanqe loonsanni woyte konne sanfonnihu magarinni gumulamanorono hattonno konne loonsanni hee'nonnire hiittonni massine jeefinsanni hasaambanni assinanni egenshishshati.

owaante owante uyinannihu babbaxeewo garinni badhe hige goshshooshamino manniraati owaante hasiissannohu mitte gobba wole gobba ledo hiittonni heedhaworo maricho hatti gobba loossanni nooro afate uyinanni konnira owante lowo geeshsha danchate

daddalo machi beettira lowo kaa'lo aanno mittu manchi dadda'lanno woyte umosino woyyeessate gobasino hattono maatesi woyyeessanni horosiranno uduunnicho ikkasi xawisanno

Godo'le. Godo'lete yineemmoti manchi beettira lowo owaante woyi boohaarsho uyitanno. Godo'linanni woyite addi addi boohaarre boohaarranni giddoseenni danchumma xawinsanni assinanni harinsanni godo'le ikkase kultanno.

Muronna laalo, muronna laalo uyittanoti babbaxitino kaa'loti mitte muro giddo lowo xagano affa dandiinanni, hakkichininno sa'ne muronna laalo mitte dikko shiqqi assinanni woyte lowo gawenna lowo eo afi'nanni.

Roso, roso ronsannihu babbaxitino egenno afirateti, egenno calla afi'ne gantanniha ikkikkinni babbaxino fulahano ledo maa horonsi'ne mayi garinni hee'nanniro afatenna hattonno mite gobba wole gobbawinni hiittoni hee'nanniro afateti.

Muuziiqa muuziiqaho yineemmori babbaxxeyo garinni hagiirru dargano ikko dadillu darga horoonsi'nanni uduunnicho ikkanno muuziiqu aanno kaa'lo lowontanni hagiirre xawisateno dadillino manna dadillu giddoyi fushshate lowo kaa'lo aanno

daddalo daddaloho yineemmorichi manchi beettira lowo kaa'lo aanno daddalu aannno horo manchi beetti daddale dadda'le babbaxitino e'onna hatto gawe afirate hattono heeshshosino woyyeessate lowo horo aanno

baadi xagga baadi xagga yannankera la'nummoha ikkiro lowo kaa'lo uyitanno baadi xagga horoonsi'ne babbaxinoha dhiwaninna hattono amadinorichinni huratenna babbaxino eo afirate lowo kaa'lo uyitanno

Giwirinna, giwirinnu mannaho babbaxino owaante aani afamanoha giwirinu aano owaante teneti yinne kiire fulannikkite, giwirinu owaante yannasicho ikko aani hattono mannu yanna yannatenni dancha laalicho wixire xaqa'mano gede assanonke.

muuziqa muziiqaho yinanni woyte babbaxewo basera horoonsi'nanni uduunnicho ikkasi xawisanno mooziqa horoonsi'nannihu dadillehono ikko dadillehono babbaxeworichira biinfilleho horoonsi'nanni uduunnicho ikkasi xawisanno

minenna gallanni mine minunna gallanni mini lowo kaa'lo woy lowo horo aanno minunna gallanni mini mannuno ikko saada mitteenni gamba yite heedhannoha ikkasi kulanno kunnira mininna gallanni minni babaxitinno lowo horo aanno

kalaqonna qooxeessa yinanni woyte mitte gobba wole gobbawiinni babbaxino garinninni xaada hooga dandiitanno mitte gobba kalaqoseni wole gobbanni badanoserichi woy gooro babbaxino illaala hatto haqqe dubbbu jiro heera ikkase xawissanno

MInenna gallanni mine, minunna gallanni mini babbaxino horo aano, aano horo giddonno minu hattono saadano ikko mannuno gamba yee mitteenni gallano konnira minunna gallanni mini lowo horo afirinno.

Muziiqa, muziiqaho yineemmo uduunicho babbaxino basera horonsi'neemmoha ikkasi ku'lano koni muziiqu uduunicho horonsi'nannihu jilaho ikko hattono babbaxeyo garinni hagiiruno dadiluno horonsi'nanni afamanni uduunichoti.

Koatte, koatte manchi beettira lowontanni hasiisano uduunicho ikkase xawisano, koatte uyittanorichi manchi beetti biinfilisiranna hattono manchi lekkasi goda'amanokki gede lowo kaa'lo uyittanno.

Hayyonna bude, hayyonna bude ronsanni woyte giddosenni lowo rosicho adhinanni ,hayyonna bude ronsanni woyte mitte gobbaha giddose maa amadinoro xawisha aate konnira hayyonna bude rossa lowontanni danchate.

hodhishsha hodhishshu manchi beetira babbaxinno kaa'lo aanno uduunnicho ikkasi kulanno konnira hodhishsha horoonsi'nannihu hendoonniwa yannate marre iiillateetinna lekkatee ha'ne illinannikkiwa mulenni ha'ne iillate kaa'litanno uduunnicho ikkase xawisanno

OWaante, owaante adhanna aa lowontanni hasiisano, owaante woyte mitu manchi lawinokkire afate afinoreno lede horonsirate lowo kaa'lonna lowo irko afidhinote owaante uyinanni manni babbaxeyo garinni lanfe noohanna badhe higge bainoha ikka noonsa.

Koatte, koatte manchi beetti horonsiranohu babbaxino doogo ha'ranninna hattono lekkasi mitiri gufisiranosikki gedenna hattono lowo biinfile uyittanohurati konnira koatte lowontanni danchate.

Faashshine faashshine yaa babaxewo garinni biifinse loonsoonni usuunnicho ikasinnahattono yannatenni horoonsi'nanni uduunne ikassil leellishshanno konnira faashshine lowonttanni danchate

babbaxino dani uduunnicho konne babbaxinno dani uduunnicho horonssi'nanihu babbaxitinnno baseha ikkasi kulanno konne uduunnicho horoonsi'nanni woyte babbaxewo garinni konne gamba yiino uduunne mitteenni worre horoonsi'nanni

Muronna laalo, muronna laalo manchi beettira lowo kaa'lo uyittano uyittano kaa'lo giddono teneti yinne ku'laniti baete mite muro dikko ha'ne fullaniha ikkiro manchi beettira babbaxotino eo uyittano.

haranna daa'attonna darama haranna daa'attonna darama yaa manchi beeti kalaqamunni ikko kalaqamunnino babbaxeworichi woy hedewelcho xaaddeennasi agure noo baychino haranno baycho ikkasi xawissanno

koatte ,koatte manchii beetira tenneeti yine tunqannikkitta horo uytanno koatte uytanno horo manchi beeti lekkasi gufisiraakki gedenna hatto biinfillisira lowo kaa'lo uytanno

Egenshoishshaho yineemmo woyiite ayiimmasinna hattono babbaxxewoo garinni egenshiishsha egensiinsihu gedensaanni hakko darga marichi heeraaronna hattono egensiinsoonni wiichiwa marre yannantenni hendoonniricho marre afirate lowo kaa'lo aanno

Bunu minenna sagalete mine, bunu mininna sagalete mini mannu beettira babbaxitino horo aano ,bununna sagalete mine gamba yinne babbaxeyo rosicho adhatenna hattono booharanni babbaxeyo godo'le mimmitu ledo godo'linanni afamanni darga ikkasi xawisano

Dadallo dadallu manchi beetira lowo kaa'lo aano, dadallu aano kaa'lo teneet yine tunqanikite, konra mitu manchi dadallo dadala'no woyte maatesino iko umosino lowo geesha woyeesano,

Ama'no, ama'note yinnannirichi manchi beetti woyi gamba yee maatesino ikko wolu manni ledo kaaliiqasi ayirrisanni afamano darganna base ikkanowa ku'lano ama'no ama'nanohu manchi beetti hooginore afire kaaliiqasi ayirrisanni leellano bayichoti.

Kalaqonna qooxeessa, kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte mitte gobba wole gobbawiinni badaansari, mitte gobba gooronna ilaalaame ikkituro mitte gobba kayiinni taalashsho woy diraame ikkitanno

umu danachooti yineemmohu manchi beetira kaaliqi uyino kalaqamuyrichooti kuni umu dananchi biinfillehono ikko kuni manchi beetti biife heeranno gede lowo horo aano

Afantino gashshaanonna annuwa, kuri babbaxxewo garinni afantino gashshaanonna annuwa yine woshshineemmori babbaxxewo garinni hundinni kayiise mitte gobba taarikenna hatto hattee giddose gobba ma amaddinoro kultanno annuwa ikkase xawissanno.

Baadi xagga, baadi xagga manchi beettira babbaxitino horo uyittano uyittano horono manchi beetti babbaxino garinni bashitu woyi xiwanunni amadamiro baadi xagga horonsirano, hakkoe amade noosi xibbini hurara woyi gattara dandaano.

maashinubba mashinubbate yineemmori babbaxitinno horo uyitannoreti mashinubbate yineemmori mannu loose dandaannokiricho wolqate alee higeeworicho mitte hige calla jawa looso loossanno konnira mashsinubba uyitanno kaa'lo tenneeti yine kullannikite

mininna biirote uduunnicho kuri minnina biirote uduunnichooti yineemmori giddonsa babbaxitino horo afidhinnoreeti mininna biirote uduunnichi uminsa horonniino sae manchi beettira lowo kaa'lo aannoreeti

Faashine, faashinete yineemmori techo yannankera la'neemmo woyte hattono haarurichi aana kalanqe loonsannireti mite faashine la'ne hattene la'noonni garinni biifinse loonsiro manchi beettira lowo kaa'lonna lowo horo uyittano

dadalo dadalo dadaloho yineemmohu manchi beetti gobbate gobbanni ikko gobbate giddoonni heere dadda'lanni afamanno uduunnicho ikkanno xawisanno konni daddalinnino manchi beeti dadda'lanno woyite babbaxinno eote buicho afiranni loosiranno looso ikkanno

mooziq mooziqu uduunnicho babbaxinnno dargga biifistenna hattono dadillehono ikko hagiirreho kaa'lo aanno daafira muuziqa horoonsi'nanni kunnira mooziiqu aanno horo ba'ete

Sumuda, sumuda sumuxinannihu mite gobbara wole gobbawinni mayi badooshi heerasironna hattono hakkiyi sumudi giddo giddosi maa amadinoro bande affate lowo horo aano konnira sumudu lowontanni danchaho.

Owaante owaante babbaxitinno kaa'lo uyitanno owaante adhinannihu babbaxinoricho anfoonnkiricho afatenanna hattono owaante adhine ka'ne woyyabn

Roso, roso ronsannihu maarati yinniro babbaxitinoricho giddosinni egennote buicho afirateti roso ronsannihu busuleteno ikko anfonikkiricho anfe haaroricho kalanqe loossateti.

kaqonnna qoxeessa kalaqonna qoxeessa yinanni woyte addi addi kalaqonna qoxeessi heeranno mitte gobba mitte gobbawii baxxitannohu qoxeessise babbaxino ayretenna ikkono hattona giddose afamannorichiti

Hodhishsha, hodhishshu manchi beettira maa kaa'lo aanno yine hendummoha ikkiro aanno kaa'lo addintanni lowote, tini kaa'lo manchi beetyi hedeewa yannaantenni rahe mare iillatenna hattono hasi'rinore rahotenni afi'rate lowo kaa'lo uytanno.

Daganna maate, daganna maate yineemmorichi mitteenni gamba yee heere hakkicho heerinowa mimmitu ledo dancha hasaawo hasaawanni sumimete ikko babbaxeworicho anfonikkiricho affate kaa'lo jawa afidhinote.

Giwirinna giwirinnu babbaxitinno horo aanno aanno horono tenneeti yine kiirre fullannikita aanno giwirinnu aannorichi mannu yannaaicho ikke yannatenni dayinoricho loosire horote aana hosanno gede lowo kaa'lo aanno

Sumuda, sumudaho yineemmohu mite gobba mayimase woyi ayiimase ku'lano, sumuda sumundannihu mite gobba daggino gara woyi umisera mayi balchominna mayi budi noosero bande affate assinannirichoti.

Mashinubba, mashinubba yannasicho uduunicho ikkase xawisano kunni yannasichu uduunichi mashine loosahunna mannuchu loosanohu xaada hoogatenna manchu anganni loonse iilla dandiinannikkiha mashinubbatenni loonse iillanannitta xawisano.

muronna laalo muronna laalo babbaxitinno horo uytanno mitte maate muronna laalo gamba assidhe dikko fushshitenna hattono babbaxitinno basera hosiisidhuro hattono babbaxinno eo giddose afidhanno

Seesa, seesa hasiisanohu mayrati yinummoha ikkiha ikkiro seeseworicho dikko ganne fushinironna hattono seeseworicho adhine ha'niro lowontanni ilete la"atenna hattono amandonniri biifateti.

Muziiqa, muziiqaho yinnanni woyte mite yannara woyi wole woyteno ikko babbaxino garinni hagiireno ikko dadileno karsinanni beeqinanni uduunicho ikkasi xawisano konnira muziiqu aano horo lowontanni danchate.

Daganna maate, daganna maatete yineemmori babbaxino garinni mitteenni ikko mimmitinsa ledo dancha hasaawa assittanni mitto mine woyi mitto bayicho heedhanore ikkittanna konnira daganna maatete waayinni gamba yinniro lowo rosicho affi'nanni.

minenenna gallanni mine minehonna gallanni mineeti yineemmohu mannuno ikko hatto mini saada ikkitinoti gamba yite hattono babbaxino uduunnicho miteenni gamba assine worranniwaati

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine mitteenni mannu ledo babbaxeworicho yannayiricho ikko wole wolericho ikko gamba yine ofollinanni daraga

Koatte, koatte hattono lekkate biinfiliranna hattono lekka wolurichi worooni heere gufisanokki gede manchi beettira lowo kaa'lo uyittano konnira koatte horonsi'nannihu babbaxewa biife ha'ratenna hattono biifewati.

Aduwu agarrano, aduwu agarraanoti yineemmori mitu manchi wole xaasanokki gedenna hattono seeriwelo wole qorichishanokki gede dancha ga'labbo uyittanni afantanore ikkittanoreti konnira adawu agarrano lowontanni hasiisano.

owaante owaantete yineemmorichi laanfesi woy afa hhoongesi kaajjishshanno doogo ikkitanna owante uyinanni manch afinokkire afe lowo horo ikke loosu aana hosiisire tenne uyinonni owante adhe umosi woyyeessateeti

Roso, rosu manchi beettira babbaxino kalaqamu egenno aano, roso ronsanni woyte anfoonikkiricho lende affate hattonno anfoonikkiricho babbaxewore lende affate roso rossa seekkite hasiisano konnira roso ronsanni woyte giddosenni babbaxitino egenno ronsanni daafira rosu lowontanni

owaante babbaxinno rosicho giddose amaddanno owaante uyinannihu hawino mannira ikko hattono afay heerenninninni cee'mno mannira owaante uyiniro uyinoonni owaante adhe umosi lowontanni woyyeessanno

hara daa'attonna darama hara daa'attonna darama yineemmorichi mitte gobbanni daa'antanni woyi anfoonnikkire anfara hattono wolericho la'ne egenninoonnkkiricho la'atenna hattono kayinni darama yineemmorichi kalaqamunni ikko manchi beetti wole heeshsho qayyadhate assanno hasattooti

Hayyonna bude, hayyonna budeho yinnanniri babbaxitinotta ogeeye maa kalanqe loonso yite woyi loossaminorichi aana kunnirichi hiittonni loosaminoreti yite uminsa hedono ikko babbaxinoricho uyittano egenno ikkittano.

amma'no amma'no yinnanni woyte manchu hatto babbaxewo garinni kaaliqasinno ikko bude babaxewo garinni ayrisanni afamanno amma'no amma'ninannihu hoongoyre huucci'ne afiratenna hattono giddose babaxewo rosicho afirateeti

Minenna gallanni mine, kuni minunna gallanni mini maayi horo aanoho yinne henduummoro mannuno ikko saadano mitteenni gamba yite hattonno babbaxino uduunicho giddosi wodhine horonsirate lowo kaa'lo aano.

hara daa'atanna darama hara daa'atanna darama yineemmorichi manchi beettira babbaxeewo garinni umisi korkaatinnino ikko kalaqamunni ikko mittu bayichinni wole bayicho shorrame heerannota ikkase kulittanno.

Odoo, odoote yineemmorichi yanna yannatenni ikkanoricho saysanni afamaniricho ikkase kulittano tene odoo odeessinanni woyte giddose maricho amadinoronna mayi sokka saysara hasidhinoro seekkine buuxanna huwatta hattonno tinni odoo amadino gumi hiittohoro afa hasiisanonke.

Babbaxino danni uduunicho konne uduunicho babbaxino bayicho horonsira dandiinanni konni uduunicho horonsi'nanni babbaxeworicho giddosi worre hatto dikko shiqqi assine hirateno ikko wolu wolurichira giddosinni lowo horo afi'nanni.

Booharanni mereershati yineemmori marchiti yineemmoha ikkiro boohatanni woyte babbaxino garinni manchi beetti dadilu noosiro hakko booharano woyte hakkoe dadili fulenna woyi afinokkiricho afanni booharanni ofollano baseeti.